Mesa oyo batandi maki, na matungulu na ba cube maggi Bazo tekisa.

Ba matiti oyo basali kamwa jardin emonani mwa kitoko, ka jardin oyo eza lokola bilanga oyo place bato babimisaka biloko ya koliya.

Ba sapatu oyo eza mibale, eza sapatu ya basi kasi na likolo ya sapatu oyo eza eloko mibale ezo ngenga lokola koyo.

oyo aza mosali nzambe moto mwindu oyo babengaka ye simoki mbangu ye nde asalaka na bato oyo ya simoki mbangu basambelaka balataka ma ya pondu na pembe

Ndako oyo ya etage eza na etage moko eza na langi ya mosaka motaneso bondobo na troatoitire ya mondo.

moto oyo azotambola na nzela azokende na makolo malembe malembe aza ye moko

Ndako oyo eza na kati ya lopango kasi sima ya lopango salete biloko ebele ebebi.

na lisanga oyo bato bazolandela maloba bazoyebisa bango po bapesa bango mibeko mokonzi afandi kuna ye moko azoteya maloba

Mwasi oyo alati liputa oyo elamba ya liputa alati kasi ye atelemi pembeni ya pine ya motoko oyo ba kwado ba salelaka kasi.

Awa balingi batonga ndako bati baterase kasi kuna banzete mibale etelemi na ndako mosusu ya kitoko

Bambuma oyo nazali komona balakisinga awa eza ya langi ya mosaka namoni pe banzete na bamatiti nango wana pembeni

Ba misé en place oyo eza bileyi basali préparation avant balamba bakati yango tala bileyi oyo ba préparer kitoko.

Awa, bazo lakisa biso bilanga ya pondu kasi na mwa mosika muke tozomona zamba ya ba nzete.

Ba milangi oyo eza Awa eza yandenge misatu moko eza ya mwindo ya mibala eza bonzinga ya misatu eza ya rose kasi nyoso eza ba mafuta yakopakola.

Awa epai ya munganga ba mustikere oyo eza po bangungi balia biso te ngungi ezala mabe mpona sante ya moto.

Ba image oyo eza lokola ba epoke koloniale tala ndenge bamidele bazopesa bato mwindu mibeko nano bato mwindu balati elamba te.

Suki ya mwana mwasi oyo eza milai ntina mokongo mpe alati elamba na ye ekangi nzoto na ye nyonso te oy eza milai.

Bana kelasi oyo batelemi balati ba uniforme na bango kasi moko na bango nde efandi kasi bamosusu batelemi nsima na ye.

Awa tomoni motoka Yaba mbila Kasi mbila Oyo balati mba bilamba Yaba policier Kasi ba fungola ba porte ta motoka Biko nyoso Ezo monana

Ba sportif oyo balingi babeta baskete batelemi bazo solola ma mibeko na bango po babanda.

Bato oyo ebele balingi bakota na bus oyo po bami déplacer na destination bazo kende tala batu ebele ba mosusu baza nakati mosusu balingi bakota.

Bakiti oyo eza mibale na mesa moko eza pembeni kasi kiti oyo esalami na ndenge ya malamu.

Bana kelasi oyo bafandi place moko, bazoyoka ndenge nini maîtresse na bango azoyebisa bango biloko ya kolanda biloko ya kelasi.

Awa namoni mituka pe na monument moko ya molayi, na biloko misusu ébélé na pembeni nango

Na zungu oyo balambi kitoko bilei eza kaka ebele na kati kasi na basosi ya bandunda eza awa.

Motoka oyo ya mwindu eza kitoko, etelemi pembeni ya ba fenetre na ndako eza pembeni kasi eza motoka ya komema bato ya libala ba marie ba balani nde bako kota.

Awa tomoni na supermarshe oyo ndenge batandi biloko ya kolia na etandaka oyo baloso baspageti bilei kitoko kasi ebele.

Bala. bala oyo eza na biloko ebele awa ba nzete, ba motuka, moto, na ba poubele awa pembeni omoni eza biloko ebele.

Police oyo alingi abundana na moto oyo bato mibale baza pembeni na polisi na moninga na ye aza pembeni kasi emonani balingi babundana pe motoka ya mwindu eza kuna nsima na bango.

Bana basi mibale oyo ba pesani mokongo moko a lati pantalon, na mosusu a lati robe ya pembe, kasi bango nyonso eza pembe .

Nyama oyo eza ya mwindu ! kasi eloko ya bomondo eza pembeni na elongi, tala miso na ye ndenge ezotala.

Appareil oyo eza kaka moko awa kasi appareil oyo eza na yema ya pembe eza appareil electronique oyo esalemaka na courant.

Na kopo oyo tomoni eleko ya komela nde eza na kate kasi eza eleko ya komela mpo omona sante kitoko.

Ba nyama oyo eza nyama ya zamba kasi nkosi azo tambola malembe na Bana naye baza mibali Kaka.

Lopango ya ndako oyo ekangami, elanga etalisi elanga ya mbula eza lokola butu kasi baza na kati ya lopango.

Sanduku ya kisi oyo eza na talo minene kisi eza na kati.

Awa elanga oyo ya mbula esali mabe mpo nzela nyonso ebukani bato ebele baye kotala ndenge nini situation ezalaki mabe tala banzete pembeni.

Moto oyo azobeta vole bol aza ye moko azobeta vole na ye, kasi moninga na ye aza kuna pembeni bazo betana kasi na pembeni ya terrain oyo bandako eza kuna na nzeta

Na wenze oyo bazotekisa biloko ya kolia na biloko ya komela, na wenze biloko nyonso okutaka yango na kati.

Pine oyo eza pine ya ba guado oyo esungaka motoka po etambola kitoko, eza ka moko.

totale oyo toyota oyo basali boye nde etekisaka bamotoka ya marke ya toyota bato ya servisi bakalaka bayaka awa na mokambi ya mosala

Awa tomoni logo mine. Na ba logo oyo mine tomoni moko eza etalisi biloko ya bilei mosusu etalisi oyo ya kobikisa bato OMS.

Lisangani oyo eza bato yamibeko mosala ya l'Etat batelemi bango nyoso baza na cache poussière.

Na ndako oyo tomoni ndenge eza pembeni ya matiti oyo ya nzete ya mbila, kasi eza na yema ya litala eza ndako ya ba enseignant ba professere ba tangisaka bana.

Bamatungulu oyo eza milayi babimisi yango na bilanga eza eloko yakolamba.

Bendela oyo eza na yema misato tomoni awa bendela eza ya mboka mipaya.

Bato oyo mibale mibali balati pembe, na mondo ba beta makofi ba sportif ya karate.

Ndako oyo emonani kitoko eza ndako ya etage nivo moko eza na se na mosusu eza likolo kasi oyo ya likolo nde eza molayi.

Awa bato nyonso baza na ba cache nez kasi moto moko nde aza na yango te epi efandi na se, bato mwindu mindele basi mibali.

Moto oyo azosokola na pisine pe bato mosusu bazosokola nsima na ye eza mai.

Biloko oyo eza kitoko tala ba frite tala ba misuni ndenge ba lambi yango na ba legime oyo batie pembeni emonani eza kitoko ba .sali yango na soin asiete oyo eza lokola tekawe

Oyo eza apareye electronique ba buto ebele ezawa po esala ba reglage ya eloko wana olingi kosala.

Oyo namoni eza lokola symbole ou bien biloko bazotalisa logo, eloko etalisi ke biloko wana eza lacodis biloko ya kotekisa food biloko ya kolya.

Ba kiti oyo ya pembe basali cercle eza kitoko, tala mesa na minene na kati esanga oyo eza lisanga ya place ya mabala na ba reunion ya mikonzi minene.

Bana oyo batelemi bazo pesa bato nyonso mbote.

Koko oyo aza namwana mwasi mwana mwasi oyo alati elamba ya pembe na pantalo ya mosaka

Awa eza ba pareil electronique oyo ba biloko electronique esalaka mingi mingi na ba biloko ya media media ya communication biloko ya kopesa liloba y boyeba biloko nini ezosalama na mboka

Nzoko oyo bato baya kotala yango to bato ebele ba yebi yango te eza nyama munene ya zamba . Ba touristea ba visitaka yango .

Lipa oyo emonani eza kitoko baboulanger nde basalaka balipa tala lipa ndenge emonani lipa komela yango na ti.

Moto oyo alati montre na loboko na veste kasi akangi maboko afandi lokola mokonzi minene.

Milangi misato etelemiawa eza milangi ya mafuta mafuta oyo eza mafuta ya kolamba kasi eza na busho misato ya pembe.

Tomoni awa etalisi mboka mobimba ezo talisa biloko nyonso ya mboka ba ndako ba bala bala ba mayi etalisi biloko ya mboka ndenge ezali malamu.

Na balabala oyo motuka e garer pembeni kasi nzela nyonso eza molayi, embouteillage na batu baza te, tala poto oyo e telemi pembeni na ba ndako .

Motoka mibale oyo etelemi pembeni ya balabala oyo eza awa ya mwindo ba bengaka yango pejon kasi oyo eza pembeni.

Na mai oyo ebale babwato baza ebele bato balukaka mbisi nde ba utiliser babwato oyo pe bamatiti eza pembeni ya mai.

Ba mbuma oyo eza na beseni sani moko ya minene kasi tala ba mbuma ebele eza lokola baguayava pe na ba mapela.

Motoka munene oyo eza pembeni ya balabala eza machine oyo esalaka nzela kasi eza na langi ya mosaka.

Awa tomoni babiloko basalelaka epai ya munganga, bakisi oyo eza kisi medikama mpo bato bamela babika.

Na chambre oyo chambre ya bana eza kaka na ba jouer ebele ya bana ya ko sakana, biloko ya bana ebele eza na ba langi ebele mwindu mayi ya pondu.

Moto oyo aza ye moko, azosala ba exercisi na ye. Kasi moto mosusu pe aza kuna na bamatiti, nde atelemi azotala kaka ndenge moto oyo azosala kobundana na ye ya bakalate

Bakaye oyo eza ya bana-kilase po bakoma nkombo na bango place bafandaka na place batangaka.

Ba sapato oyo eza lokola bottine ya bato ba betaka foot ,ba sportif nde balataka sapato ya boye bottines.

Bato baza na mayi oyo bazo bima kote mosusu po bakende kote mosusu bazokende kasi ekomi butu nano bakotelema te.

banzete oyo eza nzete ya minene ekatani kasi nsima ya nzete oyo eza banzete ya mike kasi ekoli kitoko

Nalisanga Oyo tomoni batu ebele batelemi bakati Kitoko épuisé baza n'aba mwavuli ebele

KiSi, oyo eza na kati ya sanduku soki balongwisi yango na sanduku nde okomona kisi place ezali ! eza na langi ya Motane.

Moto oyo mwana mobali azo tambola malembe malembe ye moko pembeni ya balabala . Motuka ya mayi ya pembe eza mosika kuna .

Bana ya keiasi oyo bazotanga, baza na kelasi, maîtresse na bango azo enseigné bango azotanga na papier.

Awa bato oyo baza na sale ya sport, ba lati ndenge moko bazo zela mibeko ya sport na bango po bacyeba ndenge nini bako nyanya .

Mbila oyo kudu afandi na kiti ati maboko place moko kasi elongi na ye ezo monana bien te, nsima na ye ba ninga na ye mibale ba telemi.

awa tomoni bandunda bandunda eza bilei ya kolia tala balokwa komela pe eza na kati basosi oyo emonani kitoko

Basi bafandi pembeni ya wenze na ba mosusu bazotekisa tala ba nzete pembeni na mayi eza musika.

Ndako oyo eza pembee na mai lopango awa emonani ke soki oza na kati peizage kitoko tala babwato kuna tala ba mai ebele ebale kitoko.

Ndaku oyo ba sali yango na ndenge ya kitoko ba sali ba carreaux. Ba carraux oyo na mur esali langi misatu, langi ya pondu, moyindo na pembe .

Jeep oyo eza na bandenge ya bamotoka oyo esalamaka na mboka-mipaya jp eza ezine minene bamotoka kitoko.

Elanga oyo eza monene te, kasi eza na bilanga mingi tala bilanga oyo eza awa.

Ndaku Oyo ya étage eza na Melisa misatu

Awa namoni mai, namoni pe mobali na mwasi baza na kati baza na babasin oyo baplace bazotia ba biloko na bango, namoni biloko ya noire namoni biloko.

Moto oyo afandi ye moko, alati elamba ya bomondo na trico ya bleu, alati ba mayaka akangi suki na ye.

Ba sapato oyo eza ya sika ,eza mibale kasi basali yango na liputa, kasi eza kitoko.

Lipeka peka oyo eza ka moko etelemi na ba matiti ezolia efongoli mapeka peka na ye.

Moto oyo, papa oyo omoni azoloba na microphone. Azoyebisa bato liloba oyo aza na yango afandi alati kitoko azotala bato eyebisa bango liloba.

Motoka oyo ekumbi ba bidon eti ebele efunguli nsima eti ba bidon ebele, po motoka okoki ko kanga nsima te eza ka voiture kasi ekomi lokola camion.

Ba kiti mibale oyo moko eza molayi na mosusu ezo monana mike kaka .

basapato oyo ezomonana kitoko te kasi basapato oyo eza ya langi ya mwindo moyindo

Awa tomoni biloko ebele. Biloko oyo, eza biloko ya kotekisa. Kasi basabuni eza pe ebele.

Na kati ya kisi oyo, emonani eza ba kisi ya kobuma ba ngungi où bien ba kisi ya malaria.